Wannan fefan bidiyon yana nuna yadda za ka magance kowani nau’in kiɗa, lafiya abu na farko gane jininka, abu ne na al’ada ka ji zafi baƙin ciki ko kuma fushi, bayan ƙi ka ba kanka izinin jin wannan ba tare da hukunci ba anman ka da ka tsaya jinkiri, jin wannan tsawan lokaci. Abu na biyu, kiyaye yi ƙiyayya ga kanka kasance me jin kai ga kanka, ka guji yanke hukunci me tsanani ga kanka, ka kula da kanka kaman yanda za ka kula da aboki me kusa wanda ke fuskantan irin wannan yanayi, abu na uku canza hange da kake maimakon ganin ƙi a matsayin gazawa, ka gwada duba shi a matsayin daman ci gaba, fahimci cewa ƙi ba koyaushe yana nuna darajanka ba sai dai sakamakon wannan abubuwa da ba za a iya sarrafawa ba. Na huɗu ci gaba da maida hankali ga ƙarfinka, ka tunawa kanka da kwarewanka, halayenka da nasarorin da ka samu a baya, ka gane cewa wanna ƙi ba ya rage darajanka ko kuma girmanka, nema taimako, tattauna da wanda ka amince da shi kaman aboki, dangi ko kuma mai ba da shawara, rage jin daɗinka na iya taimaka maka wajen saarrafa ƙi da samun fahimta, na shida yi kula da lafiyan jiki da tunani, kula da lafiyan jikinka da tunaninka ta hayan gudanar da ayyukan da ke sa ka ji daɗi kodai ta hanyan motsa jiki, yin tunani, rubutu ko kuma ɗaukan lokaci, na bakwai duba aikin duniya daidan murewa ke wani ɓangare ne na rayuwa kuma kowa yana fuskantan haka, nasara tana zuwa bayan tarin tsarin ƙalubale, ka ci gaba da tinkaran koyo da kowane gogewa. Na takwas kafa sabbin manifofi, yi anfani da wannan ƙi wajen sake maida hankali da burinka da shirinka, yana iya taimaka maka don inganta manifufinka ta hanya guji maganganu da suka zama na rashin gaskiya, na tara ƙi na iya haifar da tunani, rashin kyau anman yana da mahinmanci ka ƙalubalance wa’yannan matsalolin kuma ka maye gurbinsu da wasu maganganu masu ma’ana, abu na goma ba da lokaci, ka da ka yi sauri wajen yanke shawara ko kuma yi ma sabbin da ma nan da nan, ka da ka ɗauki lokaci kafin ka sarrafa ƙi, sannan ka sake duba matakan da za ka ɗauka da hankali.

A nan ga taƙaitaccen ƙungiyoyin zanga-zanga a cikin kowace shekara goma daga ƙarni na ashirin zuwa yau. waɗannan ƙungiyoyi sukan nuna gwagwarmayar siyasa da zamantakewa da al’adu. na zamaninsu. Na farko, a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara an yi zanga-zangar ‘yancin mata na yin zaɓe wanda ke, wanda ke, wanda anka yi, wanda Emilia Fan Kush ke jagoranta, ta samu shahara tare da irin wannan ƙoƙari a cikin Amurka ta Alcumla kamar Suzan B. Anthony da Elizabeth Cardi. A shekara ta alif ɗari tara da goma, an yi zanga-zangar yaƙi,, yaƙin duniya na hwarko, waton adawa da yaƙin duniya na hwarko. A alif ɗari tara da ashirin, an yi zanga-zangar ‘yancin kai daga Turawan mulkin mallaka na Burtniya. A shekara ta alif ɗari tara da talatin, ma’aikata da ƙungiyoyi sun yi zanga-zangar haƙƙin ma’aikaci don juriya ga fasiƙanci. A shekara ta alif ɗari tara da arba’in, an yi zanga-zangar ‘yancin bil’adama da masu yaƙin mulkin mallaka. Dalilin zanga-zangar shi ne don a samu daidaiton ƙabilanci da kuma lalata mulkin mallaka. Alif ɗari tara da hamsin, an yi zanga-zangar ƙarshen wariyar launin fata a cikin Amurka. A shekara ta alif ɗari tara da sittin, an yi zanga-zangar duniya don ‘yancin jama’a da aminci da ‘yanci.

Wannan fefan bidiyon yana nuna yanda yanayin gari yake, yanda yanayin garin yake na birane, gari-gari na birane suna da tsari da ya bambanta bisa girmansu, tsarin milki da buƙatun tsari birni gabaɗaya. Ana iya rarraba tsarin bira ne cikin wa’yannan muhinman sassa na ɗaya rarraba tsarin mulki, ana yawan rarraba birane cikin unguwanni, kwauyuka ko yankuna waɗanda ke taimakawa wajen gudanar da albarka yin mulki, sa service. Na biyu tsarin mulki, mafi yawan burane suna da gwamnati ta ƙasa wadda zai iya zama majalisan birni, alƙalin birni ko wasu hukumomin mulki, wannan kwamnatin ta kula da service na jama’a, tsara wuraren gini, ababen more rayuwa da dai sauransu. Abu na uku tsara wurare, tsara wurare yana nufin raba birni cikin yankuna da aka keɓe don anfani na musanman kamar na zaman kasuwanci, masana’antu ko na nishaɗi wannan yana taimakawa wajen gudanar da cigaban birni da tabbatar da ingancin aiki, abu na huɗu ababen more rayuwa, birni suna da tsarin ababen more rayuwa wanda ya haɗa da hanyoyin ayyuka, sufurin ruwa, wutan lantarki, magudanan ruwa da sauransu waɗannan tsarin suna da matuƙar mahinmanci wajen gudanar da ayyukan yau da kullon. Madalli service na jama’a, birni suna bayar da service na jama’a kaman ‘yasanda, ƙungiyan ceto da kula da tsafta wanda ke taimakawa wajen kula da lafiyan tsaro da tsafta. Abu na shida yankunan tattalin arziƙi, wasu birane suna da yankuna na kasuwanci da masana’antu wanda aka tsara domin goyan bayan bunƙasan tattalin arziƙi da samar da ayyukan yi, abu na bakwai yankunan al’adu da nishaɗi, birane na iya samar ma wuraren al’adu ko na nishaɗi kaman gidajen kwaikwayo, musika, filayen wasa da yankunan nishaɗi inda al’umma ke iya yin ayyuka na nishaɗi ko al’adu. Abu na takwas, tsarin gidaje a cikin birni yawanci yana ɗauke da nau’oi daban-daban daga gidajen masu hawa sama zuwa gidajen guda ɗaya wanda za a iya tsara su cikin wasu yankuna bisa tsarin mulkin wurin.

Don zama kyakkyawa abin koyi a cikin al’umma. Ga wasu muhimmin halayya da a bi, na ɗaya ka zama mai gaskiya, ka zama mutum mai gaskiya mai amana. Kar ka yaudari mutana ko yin ƙarya. Domin gaskiya it ace ginshiƙin rayuwa mai kyau. Na biyu kyautata halayya, ka kasance mai haƙuri tausayi, da mutunci ga kowa, ka nuna halayya masu kyau. Da za su ƙarfa wasu, su yi koyi da kai. Na uku kula da al’amuran addini da al’ada, ka mutunta addini da al’adu. Ka kasance mai nuna ƙauna ga kowa ba tare da nuna bambanci ba. Na huɗu nuna kyakkyawan misali, ka tabbatar kana yin abin da kake faɗa. kada ka zama mutum mai wa’azi, ba tare da abin da ya faɗɗa ba. Taimakan wasu, ka kasance mai taimakon mutane musamman ga wanda suke neman taimako. Wannan yana ƙafafa haɗin kai da ƙauna a tsakanin al’umma. Na shidda ƙafafa ilimi, ka ƙafafa wasu su nemi ilimi, kuma ka kasance mai koyarda abubuwa masu kyau. Na bakwai guji wa mugayen halayya, ka nisanci aikata mugayen ayyuka, kamar cin hanci, sata ko sharri.

Domin zama babban uwa ko uba mai nagarta, ga wasu hanyoyi da za a bi. Na ɗaya ƙauna da kulawa, ka nuna soya da tausayi ga yaranka. Ka kasance mai fahimtarsu da jin daɗin al’amarisu. Na biyu zama abin koyi, ka zama mai halayya masu kyau, da yaranka za su yi koyi da kai, duk abin da ka yi yana tasiri a kansu. Na uku olimantarwa, ka koyar da yaranka ilimi na addini da na zamani. Ka ilimantar da su game da bambanci tsakanin nagari da mummuna. Na huɗu haƙuri da tawali\u, ka kasance mai haƙuri yayin tarbiyan da yaranka, kada ka dinga hanzarin yi fushi ko ɗaukar matakan da za su iya jawo matsala. Na biyar kula da lafiarsu, ka tabbatar kana kula da lafiyar jiki da tunanin yaranka,. Ka basu abinci mai gina jiki da kuma gudun mawar hutu. Na shidda taimakawa wajen samun ilimi, ka ƙarfafa yaranka su nemi ilimi kima k aba su duk taimakon da suke buƙata don cimma burinsu. Zama uwa ko uba mai nagarta, yana buƙatar sadaukarwa, soyayya da kuma fahimta wajen kulawa da yaranka cikin tausai da kyautatawa.

Ga hanyoyi da za a bi don magance ko rage damuwa, ka yi afmani da addu’a da ibada don samun kwanciyan hakali, ka ksance mai neman taimako daga Allah a duk lokaci da ka ji damuwa. Kada ka zauna kai kaɗai, ka yi magana da mutane masu aminci, iyaye ko abokai waɗanda za su saurare ka, kuma su ƙarfafa ka. Iadan damuwar ta yi yaw aka nemi likita, ko kwararre a fannin lafiya ta zuciya, za su ba ka shawarware ko magunguna idan akwai buƙata. Ka dinga shiga cikin al’umma ko ka yi abubuwa tare da wasu, kada ka bar damuwa ta saka ka za zama mai kaɗaici. Ka tsare lokacinka da kyau, ka yi ƙaƙarin gujewa tunani mai yawa, ta hanyar shagaltar da kanka da ayyuka masu amfani. Ka shiga cikin wasanni ko motsa jiki kamar gudu, tafiya ko walwala, wannan yana taimakawa wajen rage damuwa. Ka tabbatar da kana cin abinci mai kyau, samun ishasshen bacci da shan ruwa mai yawa. Rashin kula da lafiya na iya ƙara damuwa. Ka nisanci abubuwan da za su ƙara maka damuwa, kamar tunanin abubuwan da suka gabata ko abubuwa marasa amfani. Idan damuwa tayi tsanani ka garzaya wurin likita don samun taimako cikin sauri.

Domin shawo kan rashin wadatar abubuwa a rayuwa, ga wasu hanyoyi, ka yi imani cewa Allah ne ke bayarwa kua yana gwada bayinsa. Ya dage da addu'a, neman neman taimako daga da godiya ga duk abin da kake da shi. Kada ka damu da abin da ba ka da shi, ka kalli wanda suke ƙ asa da kai, a rayuwa don ka fahimci cewa ka fi wasu. Ka nemi hanyar dogaro da kai, ta hanyar neman aikin yi ko ƙirƙirar wata sana'a da za ta kawo maka kuɗi ko biyan buƙata. Ka tsara yadda da za ka sarrafa abin da kake da shi ka guji ɓarnar kuɗi ko sayan abubuwan da ba lallai ba ne, ka kasance mai tawali'u da yin han ƙ uri da yanayin rayuwa.. K a tuna cewa duk wata matsala tana da mafita, kada ka yi ƙasa a gwuiwa wajen ƙ oƙarin canza halin rayuwarka, ka dage da neman ilimi ko fasahar da za a, ta taimake ka. K a nemi taimako daga abokai, iyali ko al'umma, idan buƙ atar hakan ta taso. Amma ka tabbatar ba ka dogara da taimako kaɗai ba. Kada ka zauna babu wani abu da kake yi, ka tsinci kan ka cikin rayu uka masu amfani don ka rage damuwa, da ƙara samun cigaba, rayuwa tana da mataki daban-daban, ka yi omani cewa Allah yana da shirinsa na musamman a gare ka. Kuma rayuwar ka za ta inganta ta hanyar tawalu'u da haƙuri.

Wannan faifan bidiyon yana nuna mana yadda za ka magance ƙalubalen rayuwa yarda da gaskiyan lamari gane cewa ƙalubale suna cikin rayuwa yarda da su yana taimakawa wajen rage tawaya da kuma shirya zuciya don nemo mafita, kasance mai natsuwa da kyakkyawar hali kula da kyakkyawan zuciya ko da lokaci da abubuwa suka yi wuya, kasancewa mai natsuwa yana ba da dammar tunani mai kyau da kuma yanke shawara mare kyau, raba matsala, raba babban matsala zuwa ƙananan sassa da za su iya sarrafawa wajen magance ko wane ɓangare ɗaya bayan ɗaya yana rage damuwa, saita manufofi masu kyau masu yiwuwa, saita manufofi da za a iya yi don samun cigaba, mayar da hankali kan nasarori gajeren yanayi da ake tunanin mafita ta dubar lokaci, neman taimako ka da kaji kunya ka tuntuɓi iyali, abokai ko manya masu ba da shawara, tattaunawa da wani na iya ba da haske da kuma sassauƙa zuciya, mayar da hankali kan abubuwan da za ka iya sarrafawa, gane abubuwan da za ka iya shafan su. Sannan ka ɗauki mataki akan su, gane abubuwan da ba za ka iya sarrafawa ba domin kaucewa damuwa, ƙara jin daɗi, gina juriya ta hanyan koyan darussa da kowane ƙalubale a matsayin dama don ƙaruwa da haɓaka kula da lafiyar jiki da kuma hankali, motsa jiki a kai-akai, cin abinci mai kyau da samun isasshen bacci na iya taimakawa wajen inganta yanayi da kuzari, kula da ƙarewa, sake duba ƙalubale bayan ya wuce, sake duba darasi. Ta yaya za ka yi amfani da wannan ilimi na ƙalubale? Kasance mai ciko da fata, kula da fata da kwarin gwiwa, matsalolin rayuwa na wucengadi ne kuma tare da haƙuri za su wuce, ci gaba da tafiya gaba manufofi masu kyau suna tafe.

Wannan faifan bidiyo yana nuna mana yadda za ka siffance siffofi na jikin mutun, girman jiki, salon jiki, tsawo, gajere, matsakaicin tsawo, mai tsoka, mai nauyi, mai jiki, mai ƙiba, siffar fuska, zobe mai zagaye, mai murabbai, mai siffar zuciya. Siffofin fuska, ido, babba, ƙanana mai siffar almond, mai zagaye, shuɗi, ruwan ƙasa, kore, zinariya, hanci mai tsawo karkace, ƙanana, babba hancin ƙarfe, baƙi, babba, ƙanana, faɗi, ƙarami, kunni ƙanana, babba zagaye mai tsari. Yanayin gashi tsawo, gajere, matsakaici mai tsawo, harkan wuya, launin fata, launi baƙi, ruwan ƙasa ja, launin toka, fari, salon fata kai ƙugiya, juyawa, damuwa cikin tsari, launin fata, fari zinariya mai duhu mai launin ruwan zinariya, tufafi da salon na yau da kullun na musamman na yau da kullun na zamani, mai kyau na wasanni mai ɗaukar hankali. Abubuwan da aka sakawa jeans rigar t shirt, rigar sutura, wando da sauran su. Shekaru da sauran siffofi matashi mai shekaru yana dab, kyau sosai yana da fata mai kyau, gashinsa ko gemunsa yana bayyana hakan misali tana da tsawo tare da gashinta mai launi, zinariya mai tsawo da idanu masu haske masu launin shuɗi, yana da girman sa mai kyau, yana da gashinsa mai ƙaramin wando tare da gemunsa mai kyau, matar tana da fata mai kyau, fuska mai siffar zuciya kuma tana sanye da riga mai kyau.

Wannan faifai bidiyon yana nuna mana yadda za a iya sarrafa damuwa, abu na ɗaya numfashi mai zurfi yi amfani da dubarun numfashi mai zurfi kamar numfashi na ciki ko na cikakkaen huhu don kwantar da jiki da rage damauwa. Abu na biyu same hankali da tunani nisan duniya yi aiki samun hankali don zama a cikin wannan lokaci wanda ze taimaka ze taimaka wajen rage tunani, damuwa, yi tunani na iya taimakawa wajen mai da hankali da rage tunanin damuwa. Abu na uku aiki da jiki, yi motsa jiki nada kyau kamar tafiya, gudu ko wani nau’in motsa jiki na taimakawa wajen rage damuwa ta hanyan sakin sinadaran wanda ke inganta jiki. Abu na huɗu taimako na tunani da hanyan horo na hanyan tunani, wata hanyan magani hankali ce take taimakawa wajen gano hanyoyin tunani marasa kyau da maye gurbin su da tunani masu kyau, da dai rage kofi da giya, kofi da giya na iya ƙara dagula damuwa, rage amfani da su ko dena amfani da su ze taimaka wajen kaucewa abubuwa dake haifar da damuwa.

Wannan bidiyon yana nuna mana yanda za mu shawo kan kurakuran da muka aikata. Na ɗaya yarda da kuskurenka, ka fahimci abun da ya tafi ba dai dai ba ka karɓi cewa kura kurai wani ɓangare ne na kasancewa ɗan Adam. Ka da ka yi ƙokarin ɓoye ko yin watsi da su. Na biyu ɗaukan nauyin kurakurenka, ka karɓi abun da ya faru ba tare da sanya laifi akan wasu ba. Wannan yana da muhimmanci don cigaba da kai kuma kammala zama mai tsawo. Na uku koya daga cikin kurakranka ka duba abun da ya kawo kuskuren, ka tambayi kanka mai zan iya yi dai dai ko me na rasa? Wannan yana taimakawa wajan jurewa irin wannan kuskure a gaba. Na hudu yafe wa kanka, ka fahimci cewa kurakurai dama ne don girma, kada ka zama mai tsauri ga kanka yafe wa kanka yana da muhimmanci wajan warkewa. Na biyar gyara idan ya kamata. Idan kuskurenka ya shafi wasu yi hakuri kuma ka yi ƙokarin gyara abinda aka lalata, wannan yana nuna ɗaukan alhaki da kuma dawo da dangantaka. Na shida canja hanyar da kake bi, amfani da abubuwan da ka koya don canza tunani ko hali. Cigaba yana zuwa daga aiwatar da canje canje masu kyau. Na bakwai cigaba da gaba da zarar ka koyi daga kuskurenka kada ka tsunduma jikin shi ka yarda da duk wani laifi ko nadama ka maida hankali ka yi mafi kyau a gaba.

Aware ko ayoyo ko wari wasan gargajiya ne na Afirika da ake yin sa tsakanin mutum biyu manufan wasan ita ce domin kama yawan kwallaye ko dutse ko kayan shuka daga ɓangaren abokin wasa zai kare idan ɗaya daga cikin ‘yanwasan ya kare da babu kwallaye a ɓangarensu, kuma ya kama dukkansu. Shirye-shiryen wasan allon, wasan yana da rami sha biyu shida a kowane ɓangare tare da kwallaye huɗu a cikin kowane rami, daga farko kowane ɗan wasa yaana da ikon da ramuka shida a ɓangarensa, yana wasa ‘yan wasa suna zaune ajuna a gefen juna kowane yana kula ɓanagrensa. ƙa’idojin wasa na ɗaya fara wasa, ‘yan wasa suna canza juna a lokacin kowane juyi ɗan wasa yana ɗaukan dukkan kwallayen daga ɗaya daga cikin ramukansa kuma yana rarraba su ɗaya bayan ɗaya a cikin juyin hagu har zuwa wani ramuka biyu. Rarraba kwallayen lokacin da kake rarraba kwallayen ka sanya a ɗaya a kowane rami da ka samu, haɗa ramukan abokin hamayya idan ka isa rami na ƙarshe kasanya kwallayan da suka rage cikin rami na a ƙarshe idan ka kare kwallayan a cikin ramin ka tsallake ramuka marasa kwalaye. Na uku kaman kama kwallaye idan bayan rarraba kwallayen kwallaye na ƙarshe sun sauka a cikin ramin na abokin hamayya daka ke ɗauke da biyu ko uku kwallayen za ka kama waɗannan kwallayan, za ka ga kwallayan da ka sanya yanzun ka ɗauke su ka sanya su a ɓangarenka na allu. Na huɗu ɗaukar musamman kamu mai sauƙi idan kwallayen na ƙarshe da ka sanya suna da ramuka abokin hamayya sun fanshi biyu ko uku kwallayen za ka kama waɗannan, idan wannan rami kuma yana haifar da wani kamawa yana ɗauke da biyu ko uku kwallayen za ka iya ci gaba da kama kwallayen a cikin hanya. Kasha wasa, wasa yana ƙarewa idan ɗaya daga cikin wasan ya ƙare da babu kwallayen a ɓangarensa ɗayan da wasa zai kuma ɗaukan kwallayen da ko raguwa a ɓangarensa.

Wannan faifan bidiyon yana nuna mana yadda za ka iya daina kwatanta kanka da wasu. Abu na farko gane da tantance tunanin ka, ka fahimci lokacin da kake kwatanta kanka da wasu, sannan ka tambayi kanka dalilin hakan. Shin yana da alaƙa na rashin ƙwarewa ko kuma ma'auni mara dace wa, ka sake duba tunanin ka ta hanyan mai da hankali ga tafiyar ka na musamman. Abu na biyu aiki da godiya. Yi tunani akai akai akan abubuwan da kake ji, godiya a cikin rayuwarka. Wannan zai taimaka wajan mai da hankali daga abin da wasu ke da shi zuwa abin da kake da shi, kuma zai inganta yarda da kanka. Abu na uku saita manufofin kai, maya rda hankalinka, cigaba kankat ta hanyar sanya manufofi na musamman masu auna kuma na gaskiya wannan zai ba ka hanyar da za ka bi wanda zai rage muhimmancin kwatanta kanka da wasu. Abu na huɗu rage anfani da ƙofofin sadarwa na zamani. Ƙafofin sadar da zumunta suna nuna sabbin hotuna na rayuwar mutane. Rage amfani da su zai rage sha’awar kwatanta kanka da wasu. Abu na biyar horar da tausayi da kanka. Kasance mai kyautatawa da kanka kuma ka gane cewa kowa yana da ƙarfi da rauni da kuma lokacin da zai iya samun cigaba. Tausayi ga kanka zai taimaka wajan rage shakkun kai mara cigaba. Ka duba cigaban ka da abubuwan da ka samu, ka yi murna da hanyarka ta musamman ba tare da la’akari da nasarorin wasu ba. Abu na bakwai kafafin tattalin rayuwa. Kasance tare da mutane da suke inganta ka da kuma ƙarfafaka maimakon waɗanda suke ƙara kwatanta kanka da wasu. Wannan zai taimaka maka jin daɗin samun kima da kai. Yana da muhinmanci ka fahimci cewa kowane mutum yana da rayuwa daban, kuma kwatanta kai da wasu yana haifar da rashin jin daɗi. Mayar da hankalinka kan kimarka, da cigaba da darajar ka. Darajar kanka na iya canza tunaninka cikin lokaci.

Wannan faifan bidiyon yana nuna mana mahimmancin rawa ga lafiyarmu, ga wasu ƙididdigan da bayanai game da tsarin rawa akan lafiyar hankali: kyawawan tsari akan lafiyar kwakwalwa wani bincike na muhallartar arba’in da ya gano cewa raye-raye na da tsari mai kyau ga lafiyar kwakwalwa da ingancin rayuwa, amfani ga ɗalibai. Wani bincike na farko ya gano cewa raye-raye da na’uikansa daban-daban suna shafar lafiyar kwakwalwar ɗalibai. Amfani ga masu fama da cutar fakishon ayyukan rawa na iya yin tasiri dan inganta lafiyar hankali da ingancin rayuwa ga masu fama da cutar bagishon, amfani da yawa wannan bincike na farko ya gano cewa raye-raye da na’uikansa daban-daban sun shafi lafiyar kwakwalwa. Rawa na iya haɓaka jin daɗin rayuwa ta hanyar fa’idojin jijiya, zamantakewa da tunani, amfanin a fannin damuwa rawa na iya rage damuwa ta hanyar rage mata kun wanda zai iya bari ku ji annashuwa da abun ciki. mfanin lafiyar zuciya rawa na iya samun tasiri mai kyau akan lafiyar zuciya kuma yana bada gudummawa ga lafiyar jiki gabaɗaya, tasirin lafiya, hankali na rawa zuwa ɗalibai masu karatun digiri, zamankansu na rawa. Tasirin rawa kan lafiyar kwakwalwa da ingancin rayuwan mutane dake haifarwa ana haɗa gwaje-gwaje goma sha uku da suka haɗa da jimlar mahallartar tare da nazarin ƙididdigin sakamakon yankuna cewa rawa na da mahimmanci. Sakamakon rawa a kan lafiyar hankali da inganci takwas ga watan janairu shekara ta ishirin da huɗu hoto ya nuna cewa raye-raye na iya haɓaka jin daɗin rayuwa kai tsaye ta hanyar fa’idojin jijiya, zamantakewa da tunanin yi na zahiri na kasancewa ba kawai rawa yana ƙara farinciki ba, amma yana rage damuwa wannan sabon aiki yana rage mataki ko tisu yanku wannan yana nufin rawa ta bar ku da damammaki da yawa.

Wannan faifan bidiyon yana nuna mana a matsayinmu na manya ta yaya zamu iya cigaba da koyo ta hanyoyi daban daban da suka dace da buƙatun mu. Abu na farko shi ne ka bi hanyoyin koyo na rayuwa ka inganta tunani cewa koyo baya ƙare bayan karatu. Ilimi na yau da kullum, neman dama don haɓɓaka kanka ko ta hanyan littafai, wasan kan layi, ko kuma ta hanyan ƙwarewa. Yi amfani da koyan aiki ka haɗa kai da abubuwan da kake koyo ta hanyan tunani mai zurfi da warware matsaloli, wannan na iya zama rubutacce, rubuta bayanai koyar da wasu ko tattaunawa kan sabbin ra’ayoyi tare da abokan hulɗa. Saita manufofi masu gane sanin abin da kake son koya da dalilin hakan yana da muhinmanci. Raba manufofinka zuwa matakai ƙanana da za a iya cimmawa don cigaba da mayar da hankali da kuma ƙarfafa kanka. Yin amfani da hanyoyi daban daban na koyo, gwada amfani da hanyoyi daban daban na koyo kaman littafai na sauti, shirye shirye radiyo, bidiyo, ko ɗan damali masu hulda na kan layi, hanyoyi daban daban na iya dacewa da salon koyo daban daban. Koyo ta hanyan ƙwarewa. Yi amfani da sabbin ilimi a cikin yanayi na gaske koyo ta hanyar ƙwarewa yana taimakawa wajan ƙarfafa fahimtar ra’ayoyi da kuma koyo da kuskuren da aka yi. Nemo al’umma me koyo. Kasance cikin ƙungiyoyi ko al’ummomi da ke da sha’awan abubuwa masu kama da na ka. Koyo tare da su da wasu na iya samar da goyon baya, ƙarfafa da sabbin hangen nesa. Kasance mai ɗorewa, samun lokaci na yau da kullin don koyo ko da kuwa mintina kaɗan a kowace rana. Ɗorewa yana taimakawa wajan gina ɗabi'u kuma yana sa koyo ya zama ɓangare na rayuwarka. Kasance mai sha'awa koyo, duba sabbin batutuwa da zuciya mai buɗe da kuma sha’afar fahimta. Sha'awa na motsa mu don bincika da koyo cikin inganci. Duba cigaban ka. A lokuta dauki lokaci don duba cigabanka da fahintarka wannan yana taimakawa wajan tabbatar da abin da ka koya kuma yana taimakawa wajan gano wuraren da aka buƙatar ingantawa ta hanyar amfani da waɗannan dabarun da kuma ƙirƙirar hanyoyin koyo na musamman manya na iya cigaba da haɓɓaka a hankali da kuma ilimi a duk tsawan rayuwarsu.

Wannan faifayan bidiyon yana nuna mana gajiya da biyan kuɗi na yau da kullun. Ga wasu hanyoyin da za ka iya bi don rage wannan damuwa. ƙirƙiri kasafin kuɗi, bi diddiƙin kuɗaɗen shigar ka da kashe kuɗi don samun cikakken hoton na inda kuɗinka suke tafiya. Wannan zai taimaka maka fifita biyan kuɗaɗe da suka fi muhimmanci da kuma gano wuraren da za a rage kashe kuɗi. Rage kashe kuɗi marasa amfani, duba don ganin idan akwai biyan kuɗaɗe ko service da ba ka buƙata, ko kuma da ka amafani da su, sauke su na iya baka damar samun kuɗi don biyan wasu buƙatu. Haɗa ko sauya bashin ku. Idan kana da bashi da yawa haɗa su cikin biyan kuɗi ɗaya ko kuma canza bashi zuwa wani mai ƙaramin riba na iya rage adadin da ake biya da sauƙaƙa biyan kuɗaɗe. Gina asusun gaggawa. Samun adadin kuɗin da za ka ajiye don magance wasu kasafin kuɗi na gaggawa yana taimaka wa wajan rage damuwa lokaci da kuɗaɗe suka zo. Tattaunawa na kamfanonin biyan kuɗi. Wasu daga cikin kuɗaɗe da kake biya kaman na bashi, ko na asibitoci, za a iya tattaunawa da su a tuntuɓi kamfanonin don ganin ko za su iya rage farashin su, ko kuma tsara tsarin biya da ya dace da ka yi. Ƙara samun kuɗi. Idan zai yiwu za ka iya neman wasu hanyoyi na samun kuɗi, aikin gefe, ko aikin na yananar gizo na iya taimaka wa wajan sauƙaƙawa nauyin kuɗi. Saita biyan kudi na automatic na iya taimakawa wajan gujewa kuɗaɗe da za a biya a jinkiri da kuma tabbatar da cewa kana biyan kuɗaɗe ba tare da damuwa ba. Duba zaɓin taimako na bashi. Idan kuɗaɗe da kake biya suna daga cikin bashi, za ka iya duba shirye-shiryen, taimako na bashi ko tuntuɓar mai ba da shawara kan kuɗi don samun jagora kan yadda za a magance rage bashi. Manufar ita ce ka ɗauki iko da yanayin kuɗi na ka koda kuwa ƙanƙanan matakai ne a hankali. Da lokaci za ka iya rage wannan nauyin kuma ka samar da zaman lafiyar kuɗi.

Wannan faifan bidiyon yana nuna mana kasuwar Ibadan. Kasuwar ibadan wata babbar kasuwace da ke ibadan babban birnin jahar Oyo a kudancin Najeriya tana da kayan gina da kuma cike da kayayyaki daban daban. Kasuwar tana ɗaya daga cikin manyan kasuwanni a yankin inda ake samun kayayyaki masu yawa kamar abinci, tufafi, na’urorin lantarki, kayan gida, da kayayyakin noma. Wasu daga cikin shaharrarun kasuwanni a ibadan sun haɗa da kasuwar bojija ita ce kasuwa mafi girma da kuma shahararriya a Ibadan. Wurin da ake samun kayan abinci, dabbobi, da kayayyakin noma kamar doya, rogo, ayaba, lemu, gwaiba, da mangwaro. Kasuwan abeni wani kasuwa tana da kayayyaki masu yawa tana siyar da tufafi na’urorin lantarki, kayan abinci, da sauran abubuwa. Kasuwan baari, kasuwa mai ƙankanta amman cike da aiki, wanda aka fi saninta da siyar da kayayyakin gargajiya da kayan hannu na cikin gida irin robobi, tukwane, da sauransu. Kasuwan oja oba wata kasuwa ce da ke kusa da fadar alafi Oyo tana da kayan gani da kuma kayayyaki daban daban.

Wannan faifan bidiyon yana nuna Afrika tana daga wasu daga cikin yankuna dake cike da banmamaki da ban sha’awa, kowane na da al’adunsa, tarihi da siffofin ƙasa na musamman. Saharar Hamada wannan Hamada mai faɗi tana shimfiɗe a arewacin Afrika kuma ita ce Hamada mafigirma a duniya, yana da ban mamaki saboda yanayin yanda yake da wasu tarihi mai tsawo da kuma yawancin ruwa oses da wuraren ƙididdiga na tarihi da aka rufe cikin sandunanta. Har ila yau, hamadar tana ɗauke da sirran al’adu na da kamar garin Atlasti wanda wasu ke gani yana da alaka da sahara tsohuwar daji ta Kangu tana cikin Afrika ta tsakiyar dajin kogon yana ɗaya daga cikin gandundaji mafiyawa a duniya, wannan ya yana ɗauke da nau’o’in halittu da dama, amman kuma yana kewaye da tsaunoni da sirrika daji da aka fi sani da cewa yana ɗauke da dabbobi da da ba a san su ba, kamar okafi da kuma labari na garken Afrika wanda ake ganin yana nufin dabar kudu mai wahalar ganewa. Tafkin Tanganyinka wannan shi ne tafki maizurfi na ruwa mai dumi a duniya wanda yake cika cikin Afrika ta gabas yana da tsarin halittu mai arziki, amman yana kewaye da tsauniyoyi da labarai na ban mamaki, wasu ƙabilu na gida suna ganin tafkin a matsayin ƙofofin duniya na ƙasa kuma ana cewa zurfin ruwan yana ɓoye, sirrika daga zamani na da wurin yana cikin wuri mai nisa wanda ya akara ama ban mamaki, duwatsu na Habasha, wannan yanki yana ɗauke da wasu daga cikin wuraren tarihi mafi ban mamaki da kuma tsofaffin wuraren ibada a Afrika ciki har da coci-coci na labela da raunar boksom. Wannan yakin kuma yana da alaƙa da labarai da kuma imanin addini tare da wasu daga cikin labaru da suka shafi lokacin sarauniya Sheba, amma da Tananbe tana cikin Afrika ta kudu amma Tananben tana ɗaya daga cikin hamadarin daji mafitsawo a duniya, ita ce gida ga sanannun duni na sosobi, wasu daga cikin mafi girma a duniya, yanki yana da ban mamaki saboda yanayinsa na musamman da kuma tsaunuka da suka shuɗe na da, da dabbobinsa na musamman. Tsarin Richad ana samun wannan tsarin ilimi ƙasa mai zama ragaye wanda kuma ake kira idan shahara a hamadar shahara dake Maurintaniya wannan shaharar abu yana da yawa daga cikin abubuwan ban mamaki kuma haryazun ba a ƙayyade tushen asalinsa ba tare da ra’ayoyi da dama daga ciki cewa yana iya zama wani abu na tsoohuwar bugu na Mintoniti ko kuma na wani abu na halittan tsari mai zurfi da girmansa yana ƙara masa ban mamaki.

Wannnan faifan bidiyon yana nuna ra’ayin bidiyo ƙarfin badawa, hotan kusan nan mutum dake rike da kofin mara komai yana kallan kansa a cikin ƙunshi ko rashin jindadi, murya maifaɗi a cikin duniya dake jin kaman a raba mu, aikace-aikace ba da abu mai sauƙi na iya haɗa mu, ƙarfin alamomi masu sauƙi, wurin da mutum ke murmushi yana taimakawa wani tsoho da ke fama da sa kaya canja zuwa hotan yaro yana ba abokinsa fure a makaranta. Murya mai fadi ba lallai yana zama babba ba, alamomin na ƙanƙanta na tausayi na iya haifar da canji mai ɗaurewa, badawa akwai abun kaya wurin mutum yana da aiki a cibiyar bayar da abinci ga masu buƙata, wani kuma yana ba da lokacinsa ne da a wajen taimakon marasa gida, murya mai faɗi bada akawai kayan kaya ba ne yana nufin raba lokacin ƙauna da kulawa da waɗanda ke buƙatar su fiye da komai. Tasirin riƙo nuna tasirin riƙo, tsoho yana taiamakawa yaro, yaro daga baya yana bada tufafi sannan wani yana fara shuka lambu, al’umma lokacin da muka bada muna fara wani zango, amsa wani ƙanƙanin aiki na tausayi na iya ƙarfafawa musu su yi haka ma hotan mutum yana karɓan taimako yana murmushi sannann kuma wanda ya ba yana jin daɗi cike da gamsuwa, yana jin cika gaske lada na bada yana taɓa kasancewa cikin abun da muke karɓa sai dai cikin farinciki yake aikowa wasu da kuma ma’ana da yake kawo mana hotan zaman lafiya na mutane daga sassa daban-daban na rayuwa suna haɗuwa suna raba abubuwa da dariya suna nuna hɗin kai, ƙarfi bada abu, iyaka yana da iko warkarwa. Haɗa mu da sauya abubuwa mai za ka bayar, ba da abu shi ne kyauta mafigirma da za ka iya ba ma duniya.

Wannan faifan bidiyon yana nuna mana tsoma baki a cikin shan giya mai tsanani yana da matuƙar mahimmanci wajen taimakawa wanda ya kamu da wannnan ɗabi’a ya dawo da iko a rayuwarsa, shahadar giya tana iya zama mai wahala kuma tsoma baki da aka tsara da kyau zai iya ƙarfafa mutum ya nema taimako ga hanya mai kyau na yadda za a tunkare wannan batun. Kimanta al’amari, fahimtan matsaloli, tabbatar cewa matsalar shan giya tana da tsanani dan a yi tsoma baki duba alamomi kaman ƙin cika nau’o’in doka matsalolin lafiya, rikicce-rikicen dangantaka ko cigaba da shan koda yake yana haifar da matsaloli. Shirya kanka, fahimci dabi’ar sha da illolinsa ka koyi game da matsalar shan giya domin hanyoyin magance ta da kuma albarkatun da ake da su, tsara tawagar taimako, iyali da abokai zaɓin mutum ne da wanda aka shafa yake mutunta su kuma yana da amana da su. Tabbatar da cewa duk wanda zai shiga tsoma baki yana da fahimtar game da abubuwa da damuwarsu da manufan wannan tsombaki, taimakon masana, tabbatar da kawo kwararran mai ba da shawara ko kwararren mai kula wanda zai jagoranci shan giya, yana da tsanani ko wanda aka shafa yana da ƙiba, yana da ƙin karɓarsa. Tsomabaki, zaɓi lokaci da wuri mai dacewa, tabbatar cewa tsomabaki zai gudana a wurin mai zaman lafiya da kuma inda wanda akai magana zai ji amince, ka guji bara tsomabaki lokacin da suke cikin shan giya, shirya abun da za a fadi ko wani mutum zai shirya faɗar damuwarsa da ƙauna, yana mai mayar da hankalinsa kan lafiyar mutum maimakon tsokanan halayensa, yin gaskiya amman da tausayi yana da mahimmanci a bayyana sakamakon halayensu ba tare da kasancewa mai ɓacin rai ba. Manufa shi ne nuna ƙauna, goyan baya ba zagin halayyarsu ba, samar da zaɓuɓɓukan magani, yin shirye-shirye, magani, yin bincike ka zaɓuɓɓukan magani da ake da su a gaɓoɓin cibiyoyin kula da shan giya. Shirye-shirye ji na wajen ƙungiyoyin goyan baya ko shawarar neman taimako kai tsaye, bayar da goyan ba ya bayyana cewa za ku goyi bayansu cikin tsarin magani ko ta hanyar zuwa da su ko taimakawa, a shirin shi yana tafiya da su sai dai iyakoki bayyana sakamakon ka shirya dan tsai da iyakoki, bayyanawa mutum cewa idan ba su nemi taimako ba za a fuskanci sakamako, misali rage haɗin kai ko ƙin taimaka musu wajen shan giya, cigaba da tsayawa da gaskiya idan mutum ya ƙi karɓar taimako ya abin da ake tsarawa yana da mahimmanci ya kasance mai tsauri amma koyaushe tare da tausayi bayan tsoma baki, bayar da taimako na gaggawa idan suka amince su nemi taimako, ku kasance a nan dan goyo baya wajan fara magani ko ta hanyar shiga shirye-shiryan juya kula ko tsoro. Goyan bayan na cigaba, sake ƙarfafa wa daga shan giya yana buƙatan lokaci kuma mutum zai buƙaci goyan baya na musamman da jiki ko daga iyali dukkan a wannan lokaci mai wuya. Mahimman abubuwan da ya kamata a tuna manufar tsuma baki ba wai tilastawa mutum dai na shna giya ba ne sai dai taiamakawa su gane cewa akwai buƙatar canji da kuma ƙarfafa su, su nemi taimako lokacin da hanyan suna da mahimmanci.

Wannan faifan bidiyon yana nuna mana joint tenancy da tenancy in common hanyoyi ne guda biyu na mallakan gini tare da wasu mutane. G a bambance-bambancensu na ɗaya rabo na mallaka join tendency dukkan masu mallakar suna da rabo mai yawa a cikin gini kuma suna da haƙƙin gado right of supervision. Wannan yana nufin idan ɗaya daga cikin masu mallakar ya mutu rabonsa zai tafi kai tsaye ga sauran masu mallakar ba, ga gado ko ‘yan uwansa ba, tenancy in common masu mallakar suna iya samun rabo da zai da bai dace baba daidai ba idan wannan mutum mai mallakan ya mutu rabonsa zai tafi ga magada ne ko bisa ga wasiyya ba ga sauarn masu mallakar ba. Haƙƙin gado right of supervision joint tenancy yana da haƙƙin gado wanda ke nufin cewa sauran masu mallakar za su mallaki rabon da ya mutu daga ɗaya daga cikinsu kai tsaye. tenancy in common babu haƙƙin gado rabo wanda ya mutu zai tafi ga magadansa ko bisa wasiyya, canza mallaka joint tenancy mallaka ba zai iya canza rabonsa ba tare da rushewa daga cikin joint tendency ba, idan ya canja rabonsa ko ya sayar zai zama tenancy in common tare da wanda ya siya tenancy in common kowani mai mallaka yana da ‘yanci sayar da rabonsa, canza ko bayar da shi a mtsayin jingina ba tare da amincewan saura ba, kafa tendency joint tenancy dole ne a bayyana a fili lokacin da aka siyi ko canja gini yana bukatar a yi amfani da kalomomi na musamman kamar joint tent ko with right of supervision tenancy in common. Wannan shi ne tsarin mallaka na asali a yawancin wurare sai dai idan an bayyaana shi da wani hanyan babu buƙatar amfani da kalmomi na musamman. A takaice joint tenancy yana da cewa da ma’aurata ko ‘yan uwa na kusa saboda haƙƙin gado yayin da tenancy in common yana ba da damar fiye da hakan ga mutane da ke san barin rabonsu ga wasu ko raba rabon daban-daban.

Wannan faifen bideyon yana nuna mana Kaman kana shirin tafiya kasuwa, da wani shiri mai sauƙi dan taimaka maka wajen shirye shiryen. Yi jerin kayan ƙafa kafin ka tafi, yi jerin kaya da kake buƙata wannan yana taimaka wajen hana sayen abubuwa da baka tsara ba, kuma yana tabbatar da cewa ka samo dukkan abubuwan da kake buƙata. Duba abubuwan da kake dasu buda ɗakin duba ɗakin ajiyan kayanka firijin da firiza don ganin abinda ka riga ka samu, wannan zai taimaka maka wajen kaucewa sanya abubuwa da baba buƙata. Saita kasafin kuɗi ka yanke shawakan kasafin kuɗin ka dan taimaka maka wajen sarrafa kasha kuɗi, yanada sauƙi ayi tsarin kashe kuɗi musamman idan baka kiyaye abubuwan dake siya ba. Tsara abincin mako idan zai yuwu tsara abincin da zakaci ƙarken mako wannan zai taimaka maka Kansan taimakawa kayan da zaka. Kuma ka juji sayen abubuwan da baka buƙata, kawo jakunku na da za’a iyya amfani dasu da dama idan kanada jakunkuna sayayya na dindindin kawo su dan rage shara da zaran kashirya kan more tafiya kasuwar ka kasanar dani idan kana buƙatan wani taimako kafin ka tafi.

Wannan faifan bidiyon yana nuna mana cewa rayuwa tana da gajarta, tana ɗauke da tunatarwa mai ƙarfi game da ƙanƙantar rayuwa. Duk da cewa tana da sauƙin fahimta, tana ɗauke da ma’ana mai zurfi wanda ke ƙarfafawa mutane tunani game da yanda suke amfani da lokacin su, kuzari, da hankalin su. A cikin ma’anarta rayuwa tana da gajarta, tana da jaddada ra’ayin cewa muna da lokaci da aka taƙaita a wannan duniya. Lokaci da zarar ya wuce ba za a iya mayar da shi ba, kuma kwanaki, watanni, da shekaru suna tashi cikin sauri. Sau da yawa ba tare da mun lura da shi ba. Wannan fahimtar na iya haifar da jin gaggawa wanda zai iya ƙarfafa mu sake duba yanda muke fifita abubuwa akan rayuwan mu. Wannan tunatarwa na can cewa lokaci yana ɗaya daga cikin kayan aiki masu daraja. Amman yana wucewa cikin sauri. Wannan tunani yana jawo hankalin mutane don mayar da hankali kan abubuwa da suka fi muhimmanci a cikin duniya cike da hankula alhakin yau da kullum da damuwar yau da kullum yana da sauƙi mu faɗa cikin ɗabi’u ko damuwa waɗanda ba su dace da ainihin ɗabi’un mu ko burin mu. Rayuwa tana da gajarta, tana ƙarfafa mu mukimanta manufofin mu, burin mu da dangantakan mu tana janyo hankalin mu don saka lokaci da zuciya cikin abubuwan dake kawo mana gamsuwa da farin ciki da ma’ana. Haka kuma wannan magana tana iya zama kira da ƙarfafa yin rayuwa cikin wannan lokacin sau da yawa muna ɗaukan lokaci mai yawa wajan tunanin kurakuren da mu kayi a baya, ko damuwa game da abubuwan da zasu faru nan gaba. Yayin da muka mantawa da cewa yanzu rayuwa cikin wannan lokaci zamu iya amfani da lokacin mu yanda ya kamata da kuma jindaɗin wannan abubuwa da rayuwa ke bayarwa ko ta hanyan cewa tare da masoya ƙoƙarin bunƙasa kai, ko shiga cikin abubuwan da ke kawo mana farin ciki a ciki. A cikin dangantakan rayuwa tana da gajarta na iya zama tunatarwa gamu damu kula da lokacin da muke da shi tare da wasu mutane da dangantakan su na iya zama abin ɗaukan hoto. Amman idan muka fahimci yanda lokaci yake da muhimmanci za mu ji ƙarfin guiwa don kula da dangantakan mu tare da iyalai, abokai, da masoya. Wannan magana tana ƙarfafa mu mu yi tunani, gina tunani bayyana soyayya, da kuma gyara duk wata matsala kafin ta wuce. A cikin ma’aunar zurfi rayuwa tana da gajarta tana zama kira ga nemo ma’ana da manufofi a cikin rayuwan mu tared a iyakacin lokacin yana da muhimmanci, ka yi tunani kan abun da ya fi muhimmanci da kuma haɗa ayyukan mu, da ɗabi’un mu da suke nuna burin mu mafi girma. Mutane na iya komawa ga ruhaniya farsala ko tunani mai zurfi don fahimtar ma’anan su sosai a ƙarshe rayuwa tana da gajarta tana zama tunatarwa cewa lokaci yana da iyaka kuma muna da ikon zaɓar yadda za muyi amfani da shi yana ƙarfafa mu mu yi rayuwa domin mu rungumar wannan lokaci darajar dangantaka da ɗaukan haɗarori kai wa ga rayuwa cike da manufa da gamsuwa.

Wannan faifan bidiyon yana nuna mana zama tare da abokan zama na iya zama ƙwarwwa mai amfani. Amma yana zuwa tare da haɗuwan tsammani da gaskiya ga wani rababbuwa, tsammani, raba alhaki, yawanci ana tsammanin cewa za a raba ayyuka da kuɗaɗe haya yanda ya kamata da ba tare da matsala ba, wanda zai haifar da ɗaki zama mai tsari da kyau. Gaskiya sau da yawa matsalolin na iya tasowa game da wanda zai yi wani aiki ko kuma lokacin da za a yi wani lokaci, mutum guda zai iya ɗaukan mafi yawan nauyin aiki wanda zai haifar da fushin wasu. Zama tare da juna, ana tsanmanin samun lokacin mai yawa na jindaɗin zama tare, cin abinci tare, ko kallan finafinai. Gaskiya abokan zama na iya samun jadawalin rayuwa da abubuwan sha'awa daban daban don haka zama tare na yau da kullum yana faruwa ƙasa da yadda aka zata. Wasu abokan zama na iya son samun lokacin na kansu da sarari. Ɗakin zama mai tsafta da kyau ana tsanmani cewa kowa zai kiyaye wurin zama da tsafta. Gaskiya ko wane mutum yana da ma'aunin daban daban na tsafta. Wasu na iya barin kwandon tashi ko manta da ɗaukan shara wanda zai iya haifar da tashin hankali. Abota da haɗin kai. Yawanci ana tsanmani cewa za a kafa kyakyawan abota ko dangantaka mai zurfi da abokan zama duk da cewa wasu abokan zaman suna zama abokai na har abada, wasu na iya zama kawai mutane biyu da suka raba wuri daban daban, halaye na iya kawo ƙalubale kuma a wani lokacin za ku gane cewa kuna raba guri kawai maimakon zama abokai na kusa. Shiru da natsuwa. Ana tsanmani cewa zama tare da abokan zama yana nufin samun yanayi mai shiru da natsuwa lokacin da kuke gida. Abokan zama na iya yin hayaniya a lokutan daban daban ko dai suna kunna kiɗa shirya liyafa, ko yin waya. Hakan na iya sanya rashin shiru da natsuwa a cikin gida da aka za ta. Iyakoki masu kyau. Ana tsanmani cewa zama tare da abokan zama yana nufi akwai iyakoki masu kyau game da shirin. Abubuwan da ake rabawa da sararin ko wane mutun. so da yawa sirri na iya zama mai raunin wuraran da aka amfani da su tare kamar ɗakunan girki, da ban ɗaki na iya haifar da rikici kan abubuwa da ko wane mutun ke amfani da su kuma wasu abokan zaman na iya zama marasu hankali kan iyakokin mutu. Taimako da goyan baya. Ana tsanmani cewa abokan zama za su kasance ko yaushe suna goyan baya ko ta hanyan taimakon jiki, ko kuma a cikin mawiyacin hali. Duk da cewa abokan zama na iya bayar da goyan baya yana da muhinmanci a fahimci cewa suna da ra'ayinsu kuma ba za su kasance ko yaushe suna samuwa ko sanin buƙatu ba. zama tare da abokan zama na iya zama haɗuwa ta ƙwarewa mai kyau da ƙalubale duk da cewa yana iya bayar da abota, raba kuɗaɗe hanya da sabbin hangen nesa, yana buƙatan sadarwa mai kyau, sasaucin ra'ayi da jin jituwa, tsanmanin dole ya kasance tare da fahintar cewa ko wane mutun yana da ɗabi'u da sha'awowi na kansu wanda zai iya haifar da yanayi mai canzawa amma lokaci lokaci mara tsammani.

Wannan faifan bidiyo yana nuna mana membobi na kusa yawanci suna haɗa da iyaye, mahaifiyar da mahaifi ‘yan uwa maza da ‘yan uwa mata, matar ko mijin aure ‘ya’ya maza da ‘ya’ya mata,, Kakanni da kakanni kakan daga Uba ko daga Uwa, wasu lokutan ana ɗaukar su a matsayin membobin iyali na kusa da kusa, waɗannan su ne mutane da yawanci suke zaune a gida ɗaya, ko suna da ƙauna mai ƙarfi a cikin dangantaka

Wannan faifan bidiyon yana nuna mana hanyan maraici mai daɗi da kwanciyan hankali tana nufin sauƙaƙa jiki da ƙwal ƙwala da kuma shirya jiki don samun bacci mai kyau. Saita yanayi mai daɗi, rage haske ko amfani da haske mai launi, zafi ko mai launin mu don ƙirƙiran yanayi mai kwanciyan hankali, haskaka kendir ko amfani da mai ƙamshi mai kyau kaman labenda zai taimaka wajen samun natsuwa. Kashe na’urori na lantarki kusan minti talatin zuwa sittin kafin bacci, kashe wayar komputa ko talabijin don kauce wa cika ƙwaƙwalwa. Maimakon haka mai da hankali kan ayyuka masu shuru don kwanciyan hankali. Sha abinci mai ɗumi sha kofi na habal, ruwa mai zafi da lemun tsami ko madarar ɗumi don taimaka wa wajan hutawa da shirya jiki don bacci. Yi wanka mai daɗi, ko wanka, wanka mai ɗumi ko wanka zai taimaka wajan kwantar da tsokoki da sanar da jiki cewa lokaci yayi na hutu. karanta ko saurari kiɗa, sauri zauna da littafi mai ko saurari kiɗan kwanciyan hankali ko littafin ƙira zaɓi abu mai sauƙi da jindaɗi wanda ba zai ƙara damuwa ko tsoro ba. zai yi lissafi, godiya ko tunani ɗauki lokacin ka, yi tunani game ranar ka, ka mayar da hankalin ka kan abubuwan da suka faru masu kyau, rubuta abubuwan da kake godiya ga su zai taimaka wajan sauƙaƙa damuwa. Shirya don gobe don rage damuwa ɗauki ɗan mintina ka shirya ko tsara abubuwan gobe kamar saita tufafi ko yin jeran abubuwa da za a yi. Shirya kanka da jindaɗi a ƙarshe saka kayan bacci na jindaɗi, shafa jiki dumi da ruwa da guiwar blanket da ka fi so domin ka shirya kanka don samun bacci mai kyau. Wannan hanyar tana nufin taimaka maka ka ji daɗin hutu kwanciyan hankali da kuma shirya jiki don samun bacci mai kyau.

Wannan faifayan bidiyon yana nuna mana buƙatu da sha'awa, suna nufin nau’ikan abubuwa daban daban da muke so ko buƙata a rayuwa. Buƙatu waɗannan sune abubuwan da suke da muhimmanci don rayuwa ko lafiyar jiki, ba tare da su ba lafiyar mu tsaro, ko aikin mu na yau da kullun zai iya lalacewa. Buƙatu ba za a misaltawa ko canzawa ba, kuma suna da muhimmanci don samun ingantacciyar rayuwa. Sha'awa waɗannan sune abubuwan da muke so amman ba su da muhimmanci don rayuwa ko aiki yau da kullun, sha'awa suna dogaro ne a kan zaɓuɓukan mutum, ko ƙa'idoji, kuma suna bambata daga mutun zuwa mutun. Waɗannan sune abubuwan da muke jin daɗin samu ko so, amman za mu iya rayuwa ba tare da su ba, idan ya zama dole misali abinci, ruwa, wajan zama, tufaffi, kiwon lafiya da illimi. Sha'awa waɗannan sune abubuwan da muke so, amman ba mu da su. Muhimmanci don rayuwa ko aiki yau da kullun sha'awa suna dogaro ne a kan zaɓaɓɓun mutane ko ƙa'idoji kuma suna bambanta daga mutun zuwa mutum. waɗannan sune abubuwan da muke jin daɗin samu amman za mu iya rayuwa ba tare da su ba idan ya zama dole. Misali sabon waya, kayan luxury, hutu, ko nishaɗi kamar finafinai da wasannin bidiyo. A taƙaice buƙatu suna da muhimmanci don rayuwa da lafiya yayin da sha'awa su ne abubuwan suka ƙara inganci da muhimmanci wajan rayuwa. Daidaita buƙatu da sha'awa yana da muhimmanci don sarrafa albarkatun na yanke shawara a rayuwa.

Wannan faifen bideyon yana nuna mana kwamitin kungiyan ma’aikata na nijeriya NLC. Kwananan ya gudanar da yajin aiki yana neman ɗaukan mataki kan batun albashin asali ga ma’iakata a duk faɗin ƙasannan. NLC wanda ittace ƙungiyan riƙo ga Ƙungiyoyin ma’aikata daban daban tana goyon bayan ƙarin albashi wanda zai dace da haihuwan tarashin kayayyaki. Hauhawan farashin kayayyaki da hauhawan farashin kayayyakin masarufi a nigeriya, ma’aikata sun nuna rashinjin daɗin su game da matsayinsu na yanzu suna mai cewa baya issa ga biyan buƙatunsu na yau kuma baya dace da halin tattalin arziƙi na yanzu. Yajin aiki na nuna kira ga gwamnati da ɗauki mataki kan matsalolin kuɗi da ma’aikata ke fuskanta da kuma aiwatar da sabon albashi asali mai kyau da zai iyya tabbatar da rayuwa mai kyau. NLC tanajan hankalin gwamnati data ɗauki matakin gaggawa, tana mai cewa tsarin albashi na yanzu bai issa dan shawokan manyan kuɗaɗe, abincin masarufi, wuraren zama da sauran ayyuka na yau da kullum. Neman ƙarin albashima asali wani ɓagare ne naƙoƙarin kungiyoyin ma’aikata dan inganta rayuwar ma’aikata, kuma tabbatar da kare hakkin ma’aikata yadda ya kamata. Yajin aiki yana ƙara tsawonnin gwamnati, kun giyoyin ma’iakata yayin da ma’ikatan ke cigaba da tursasa gwamnati dan inganta albashi da yayayin aiki a cikin mawuyacin halli na tattalin arziƙi.

Wannan faifan bidiyo yana nuna mana koyo ba na hukuma ba. Yana nufin ayyukan ilimi dake faruwa waje da tsarin makarantu, amman har yanzu yana ɗauke da tsarin koyo mai nufin cimma wani buri. Ba kaman koyo hukuma ba wanda yake faruwa a cikin makarantu, kwaleji, jami'oi kuma yana haifar da takardun shaida ko degree da aka amince da su. Koyo na hukuma yana da sassaucin yanayi yana iya canzawa kuma sau da yawa yana da shi da sauri. Manyan halaye na koyon ba na hukuma ba. Sassauci, koyo bana hukuma ba na iya faruwa a wurare daban daban kaman cibiyoyin al'umma, wuraren aiki, gidaje ko kuma ta hanyan dandali kan layi. Ba ya bin tsari ko manhaja irin ta koyon hukuma. Zaɓi na kai. Halartar koyo ba na hukuma ba yana yawan zama na ƙashin kai, mutane suna zaɓan shiga cikin ayyukan bisa ga buƙatunsu, sha'awarsu, ko manufofinsu na ƙashin kai. Misali girki yana saboda yana son inganta ƙwaryar girki, ko kuma shiga cikin kwatsa kwatsan kan layi don koyon sabbin harsuna. Manufofi da burin koyo. Duk da cewa yana da sassaucin koyo bana hukumar har yanzu yana da burin koyon mutane suna shiga cikin koyo bana hukuma da wani buri a zuciya wurin samun sabbin ƙwarewa, ƙarin ilimi, ko cigaba. kai misali suna haɗa da horo na gina ƙwarewa shirye shiryen cigaba, sana'a, na kuma kwatsa kwatsan wayar kan jama’a, kan lafiya. Bawa takardun shaida ta hukuma. A cikin koyo ba na hukuma ba an saba da bayar da takaddun shaida ko degree maimakon haka mutum na samun ilimi da ƙwarewa masu amfani da zasu kai ko sana'a duk da haka wasu na shirye shiryen koyo bana hukuma ba na iya bayar da takardun shaida na kammalawa amman hukumomin ilimi na ƙasa ko na gwamnati ba su yarda da wannan ba. Koyan rayuwa na din din din. Koyo ba na hukuma ba yana ƙarfafa ra'ayoyin koyo rayuwa na din din din idan mutum zai iya cigaba da girma da haɓɓaka a kowane lokaci rayuwarsa yana dacewa da koyon mutum, daga yara zuwa manya, kuma ba a keɓe shi ga wani mataki ta hanyar sha'awanni sa ko kai kuma kwasa kwasan ilimi na manyan koyo, ba na hukuma ba yana tallafawa cigaba da haɓɓaka da sauƙin canzawa. Horarwa da taron koyo. Wannan na iya kasancewa daga ƙungiyoyin al'umma, kamfanoni, ko cibiyoyin ilimi dake koyar da ƙwarewar kaman jagoranci ƙungiyar aiki ko ƙwarewar fasaha ta musamman.

Wannan faifan bidiyo yana nuna mana a cikin Najeriya akwai makarantu da dama dake bayar da tsarin karatu na Birtaniya da Kanada, matakin makarantan yara da kuma makarantan firimari. Wa’yannan makarantu suna bauta ma ‘yan ƙasashen waje, iyayen ‘yan Najeriya da kuma wa’yanda ke neman ilimi na ƙasa da ƙasa da ‘ya’yansu. Na ɗaya British International School bisa tsarin karatun Birtaniya, i g p s b i s yana bayar da ilimi nasiri da firamari kuma yana ɗaya daga cikin makarantu dake bayar da tsarin karatu na Birtaniya. Hakan yana da suna wajen bayar da ingantaccen ilimi mai kyau. International School University Allowance i s h wuri Akuka Legas, tsarin karatu Birtaniya i g p ilimi tare da mayar da hankali da ilimi na ƙasa da ƙasa. i s l yana ɗaya daga cikin makarantan, tana bayar da tsarin karatu na Kanada da makarantan nuziri da firimari. Ana tsarata ne domin bauta ma ‘yan ƙasashen waje da kuma ilayalan da neman tsarin ilimi na Kanada.